Kasuwa mai cike da hada hada, a wannan hoton kasuwa ce mai cike da jama`a suna hada hadar siye da siyarwa wasu suna zaune a kana bin zama wasu kuma suna tsaye suna duba abin da za su saya domin amfaninsu wannan kasuwar, kasuwa ce a cikin gari wanda a cikinta akwai masu sai da abin sha, akwai masu sai da abinci, akwai kuma masu sai da kayan sanyawa a jiki kasuwa tana da amfani ga al`umma a wajen ake siyo kayan zirga zirga da kuma kayan amfani na yau da kullin, idan babu kasuwanni mutum ne ba zai iya zuwa ya je ya siyo abin da zai mi shi amfani ba na yau da kuma kullun, a cikin wannan kasuwan akwai mata da maza, akwai kuma yara wa`yanda basu da shekaru mai yawa, kasuwar tana ababen lura kamar haka, akwai shaguna da aka yi sabo da kowa ya kama, sannan kuma wasu suna da zaune ne da bencinsu da abin saidawansu a waje.

Birnin Jihar Benin a cikin birnin Jihar Benin akwai gunki wanda ke tsakiyar garin ,gunkin an ƙera shi ne da sirfan mutum ɗan Adam ana ƙera gunkin ne idan akwai wani mutumi mai girma wanda ya mutu, wanda ake so a tuna da shi ko kuma wasu suna ƙera gunki ne sabo da su bauta mai A ƙasar Jihar Benin an sanya wannan gunkin na wani mutum da ya mutu da daɗewa an yi shi yana tsaye a tsaye a cikin wannan hoton akwai mutane da suka zo wajen, inda gukin yake akwai wani da ya zo ya zauna a gefe, akwai kuma wanda ya zo ya durƙusa a wajen gunkin daidai inda ƙafar gunkin take nan ne iya tsawan shi ya kai, ya durƙusa a wajen gunkin yana yin wasu abubuwa al`adar garin Benin sun yarda da wannan mutumin da ya daɗe da mutuwa, shi. Gunkin yana tsaye ne a kan wani gini da aka yi shi da siminti na kankare an yi shi ne da kalar ƙasa,

Shagon kafinta kafinta wata sana`a ce wanda ake yi na haɗa abubuwan da suke na zama a gida da kuma abubuwan da ake amfani da su wajen yin barci a wannan hoton shagon kafinta ne mai haɗa kujera da kuma haɗa gado, kafinta shi ne sana`ar da ake haɗa kujera domin zama, kuma ana haɗa gado domin kwanciya ayi barci, kuma kuma ana haɗa abin sanya kaya dukka sana`ar kafinta yana iya yin wannan aikin A wannan hoton wani matashi ne yake aikin sana`ar kafinta a shagon kafinta a wajen shi akwai wani matashi shi ma ya zauna yana sanye da riga blue kuma ya zauna a kan wata kujera yellow yana zaune yana kallon yanda ake yin sana`ar kafinta Sana`ar kafinta sana`a ce mai mahimmanci saboda da ita mutum yana iya yin kujera ko yai gado ko yai wani abu da ake iya yi da katako ya saida kuma a bashi kuɗi sannan kuɗin zai mai amfani ya fi mutum ya zauna bai da sana`a, sana`ar kafinta tana da amfani.

Motoci masu kawo cunkoso a kan hanya. motoci sukan kawo cinkoso a kan hanya ne idan ba a je su ba. yanda ya kamata. Musamman wa'inda suke aje mota akan hanya ba tare da ƙa'ida ba ba tare da tsari ba. wasu ma za ka ga sun aji mota a kan hanya kuma hanyan ba ta da girma sosai ba ta da faɗi wannan yana jawo cunkoso a kan hanya ta yanda akan iya samun hatsari a sakamakon wannan ko kuma akan iya samun tsaikon hanya ta ƙi ci gaba ta ƙi baya. Duk wanda yake son ya tafi ba zai ta fi ba wanda yake son ya juya ma ba zai iya juyawa ba. saboda motoci suna da girma ba kamar ma abubuwan hawa ba kamar su babura babur babur suma suna kawo cunkoson hanya amma motoci sun fi kawo cunkoson hanya a kan hanya saboda su sun fi girma yana da kyau kowa ya riƙa bin ƙa'idojin hanya da ƙa'idojin tuƙi. Idan mutun yana tuƙi ya ga an nuna alamar ja, wannan alama ce da take nufin ya tsaya sannan idan ya ga alamara kore wannan alamar tana nufin ya tafi To idan ana kula da wa'innan ƙa'idojin hakan zai taimaka wajen rage samun cunkoson hanya. sannan kuma yana da kyau shuwagabanni da hukumomi su riƙa yin hanya mai girma. mai faɗi su riƙa faɗaɗa saboda al'umma sun ƙara yawa ababen hawa sun ƙara yawa sannan kuma jama'a da yawa suna amfani da wa'innan ababen so idan aka ƙara faɗaɗa hanya a ka ƙara eh hanyoyi da basu da girma wannan zai taimaka wajen rage cunkoson hanya kuma mutane za rinƙa tafiya lami lafiya ba tare da an samu cunkoso ba da sauransu. kamar yadda ake gani a wannan hoton akwai motoci kala-kala akwai masu farin kala akwai masu launin ja akwai masu launin ruwan toka da sauransu dai ga su nan a cikin wannan hoton wa'inda wasu an faka su ba a bisa tsari ba wanda hakan ya jawo cunkoso a kan hanya. Hanyar ta ƙi gaba da ƙi baya. Masu babur ne suke iya wuce wa saboda shi babur bai da girma kuma bai da faɗi. to su kaɗai ne suke iya wucewa a kan hanyar, amma motoci kam ba su iya wucewa saboda an faka su ba'a kan tsari ba. an faka su ba a bisa yanda ya kamata ba. motoci suna jawo cunkoso a kan hanya idan aka ajiye su. ba a bisa tsari ba. Idan aka ajiye su a gefen hanya ba tare da tsari ba wannan yana jawo cunkoso kuma yana jawo hargitsewar hanya da kyau mutane su kula da dokokin hanya.

A wannan hoton akwai yara maza da mata sun taru a wani waje a cikin wata rumfa wanda aka yi ta ba tare da kufa ba, an yi ta babu kufa kuma yaran suna tare suna yin wasanni sun ɗaga hannayensu. Saboda murna akwai maza da mata a cikin yaran sannan dukansu ba su sanya komai a kansu ba, wasu daga ciki sun sa baƙin kaya, wasu daga ciki sun sa kaya me ruwan shuɗi, wata kuma ta sanya kayanta me ruwan fari da ruwan shuɗi; akwai kwalliya a jikin kayan; ta yi rangwaɗa irin na mata. Sannan daga ciki akwai wani na miji da ya ɗaga hannayensa sama saboda wasa da kuma murna, yara na taruwa a waje domin nishaɗantuwa, ko kuma domin koya musu wani abu na karatu. A wannan hoton yara suna tare da wata alama da take koya musu wani abu, tana sanye da baƙin riga da kuma wani kalan kaya na madafa tana murmushi suma yaran suna murmushi, a cikin hoton dukkansu sun ɗaga hannu suna murna saboda jin daɗi da kuma nuna farin ciki, a yayin da suke tare.

Yara suna ɗiban ruwa a fanfon tuƙa-tuƙa na ƙungiyan unisef, fanfan tuƙa-tuƙa na ƙungiyan unisef ana tuƙa shi ne da hannu. A wannan hoton akwai yara da suka taru a wajen fanfon sun zo ɗiban ruwa, babba daga cikinsu ita ce take tuƙa fanfon tana tuƙa shi da hannunta, tana sanye da kaya irin nata na mata sannan kuma sauran yaran suna wajen fanfon da kwanonsu suna taron ruwa. Ana taran ruwa a wannan fanfon na ƙungiyan uniesf domin a sha ko a yi girki ko a yi wanke-wanke da sauran abun da ake amfani da shi da ruwa, a cikin ƙyauyen a cikin ƙauyen a nan ake zuwa a ɗeba ruwa inda ƙungiyan unisef ta gina musu fanfo na tuƙa-tuƙa da hannu suna ɗiban ruwa su kai gida kuma su koma su ƙara ɗibowa, sukai gida ana iya zuwa a ɗiba ruwa a fanfon ko wani lokaci. Se dai dole ɗaya ze buga sannan kuma ɗaya ya tara ko kuma idan mutum shi ka ɗai ya zo ze buga fanfon se ya tara abun shi in ya cika se ya dawo, se ya ɗauka ya tafi da shi domin yayi amfani da shi. A wannan hoton ga yara nan da manya da ƙanana sun zo ɗiban ruwa ɗaya daga cikinsu tana bubbugawa tana tuƙa fanfon saboda ta samu ruwa su sha.

Yara suna wasanni wasn tsakar gida ko kuma wasan harabar gida wasan tsakar gida ko wasan harabar gida ko kuma wasa awaje yana nufin yara su fita daga cikin ɗaki sannan su haɗu su yi wasa irin nasu. Kamar yadda muka gani a wannan hoton, ga yara nan sun haɗa hannayensu suna yin wasa irin na waje. Kuma sun haɗa hannayensu ne sun yi kewaye, Duk wanda aka kira sunanshi shi ne zai shiga tsakiya, sannan kuma ayi ta kewayawa a yi ta kewayawa har sai ya samu ya tsinka ɗaya daga cikin waɗanda suke riƙe hannun. Idan ya tsinka wajen to daga nan wanda aka tsinka to shi ne zai faɗo ciki sannan a ci gaba da wasa. wannan yana da kyau ga yara su yi wasa ba kodayaushe ba. Yana da kayau idan yara suka yi karatu ko kuma suka je makaranta suka dawo yana da kyau a ba su dama su yi wasa. wannan yana taimaka wa ƙwaƙwalwarsu ta samu hutu, kuma su samu nishaɗi. Wanda zai taimaka ma lafiyarsu da gangar jikinsu da kuma tunaninsu. Idan yara ba sa yin wasa irin haka Sukan samu irin cututtuka na rashin ƙarfin jiki da rashin kuzari, wanda hakan babbar illa ce ga yara yana da kyau ga yara su rinka samun wasanni suna motsa jini kamar yadda ya kamata. Kamar yadda muka gani a wannan hoton yaran suna wasa ne a tsakar waje. a can wajen gida ba a cikin ɗaki ba, Kuma sun haɗa hannayensu ne ga su nan da yawa. Suna da yawa yaran sun haɗa hannayensu akwai waɗanda suka sanya riga mai ruwan ɗorawa akwai waɗanda suka sanya riga mai ruwan ja Akwai kuma wanda suka sanya riga mai fari sannan wasu suna sanye da wando mara tsayi wato gajeran wando. Wasu kuma sun sanya wando mai tsayi. Sannan dukansu ba su sanya hula ba a kansu, ga su nan sun haɗu sun haɗa hannayensu suna ta yin wasa. Sun haɗa hannayensu sun kewaye ɗaya daga cikinsu. ciki suna yin wasa irin nasu, suna nishaɗantuwa kuma suna jin daɗi. Kuma suna ƙara samun kuzari da kuma ƙara samun lafiya a gangar jikinsu, wanna yana taimaka ma wa yara sosai. kuma yana rage wa iyaye damuwa. Saboda idan yara suna cikin gida ba sa yin komai suna damun iyayensu Sannan amma idan suna waje suna wasa hakan zai sa iyaye su samu hutu kuma su ma yaran za su samu nishaɗantuwa kamar yadda ya kamata.

Yara suna bacci a kan tabarma, yara suna bacci a kan tabarma a tsakar gida a waje. A jikinsu akwai wanda ta sa farin riga ɗayan ma ta sanya farin riga da dogon wando duk kansu sun kwanta akan tabarma guda ɗaya akan wani dakali, sannan bangon dake wajen yana da kalar shuɗi, sun kwanta a kan tsohuwar tabarma suna baccinsu ba tare da damuwa ba. Yara suna watayawa a tsakar waje a hanya saboda su sha iska ko kuma saboda idan suna su yi wasa za su iya kwantawa se bacci ya kwashe su. A wannan hoton yara ne ‘yan ƙanana da suka kwanta a cikin kan tabarma jikin wani bano kan wani dakali a wajen ƙasa ne daga gefen su sannan kuma sun kwanta daga wani gida a gefen wani bango wanda ke da kalan shuɗi, yaran dukan su ba su da takalmi kuma kawunan su babu hula. A jiki yaran sun kwanta suna baccin su suna jin daɗin su kafun a zo a tashe su, suna kwance ne saboda sun gaji ko kuma saboda lokaci baccin su ya yi ko kuma saboda sun gaji da wasa dan su zo su kwanta.

Salamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin wannan shirin namu na yau wanda dai za mu tattauna ne shi ma a kan gudunmuwan da mata suke bayarwa a cikin aikin gona. Mata suna matuƙar ba da gudunmawa sosai a wajen aikin gona tun daga gona kuma har zuwa gida da su za a yi shuka, za a yi noma, a yi huɗa a yi girbi duk da mata ake yi to a zo kuma in an dawo gida kuma mata ne za su saraffa wannan amfanin gonan ya zama abinci. Misali ga matan ita ma tana zaune tana yin haka wanda ake zubawa a cikin ganye ake cin shi to haka fa mata suke saraffa abinci kala kala a gidaje da abubɓuwar da suka noma. a misali su suke yin su tuwo daga masara, su yi tuwon alabo daga rogo, su yi tuwon dawa wanda ake yin shi, shi ma dawa. Abu kala-kala a yi na gida a yi na siyarwa, mata suna fa matuƙar ba da gudunmawa a ayyukan gona dara har gida ba za a tabba cewa mata ba su ba da gudunmawa ba. Saboda mata suna, su ma wani jigo ne a cikin al'amurar ayyukan gona matuƙar mata suna taimakawa kan ayyukan gona sosai da sosai. Girkin nan dai mata su suke zama su yi ma shi gabaɗaya barin ma mu a ƙasan Hausa ba ka tabba ganin namiji ya zo yana yin girki sai dai mace, ita fa za ta saraffa wannan al'fanin amfanin gonan da aka samu ya koma abinci.

Mata da miji suna wasan tsakar gida, a wannan hoton, miji yana zaune akan a wani benci, matar tana wasan yar gala gala, ya zaune, yana sanya da riga, mai kalar ganye bai sanya hula ba kuma bai sanya takalmi ba rigarshi akwai aiki a jikin rigar, ya na zaune akan benci, matar shi ta zana yar gala gala, tana tsalle tana wasa itama ta sanya kaya mai kalan ganye, akwai kwalliya ajikin rigar, kuma itama bata sanya komai akan ta ba, tana tsallen yar gala gala mijin yana kallonta suna cikin gidan su na kasa akwai wani windo abude a bayansu akwai kuma kujera da suka ajiyeba bayan su tana yin wasa kafin ta gama shi ma ya fara, wasa tsakanin mata da miji, wasa tsakanin ma’aurata yana ƙara soyayya a wannan hoton sun nuna yanda ake wasa na yar gala gala a tsakar gida.

Kare, yana daga cikin dabboƙ bin da ake kira dabbo bin gida, kare, wani irin dabba ne wanda, yana da hallitta, kalar ta kura amma bai kai kura girma ba, kare yana da bindi, kuma yanada bakin hanci, kare yana amfani da, harshen shi idan zai sha ruwa, kare wani hallitta ne wanda mutane suke amfani dashi, a gida domin ye musu gadi idan ya ji kara ya sanar dasu, kare kare yana da dabia, ta koyon kwaikwayon mutun, yana da ƙoƙarin kwaikwayon, dabi'ar da mutin ya ke, a wannan hoton, wani kare a tsaye, acikin, ganye koraye, shi ka ɗai, yana duba abinda zaici, ya daga bindin shi sama, kunnuwan shi ma ya buɗe su ya bude idon shi amma bakin shi a rufe yake, ya na neman abin da zai ci, a hoton bai samu abinda zai ci ba, amma ya na neman abinda zai ci, da yaga abinda zai ci zai kama shi.

Bishiyar kwakwa mai gajarta Bishiyar kwakwa mai gajarta, wani nau'in bishiya ne wanda ba ta da tsayi sosai. Ita wata ah nau'in bishiya ne wanda ake nomawa saboda a samu ƴaƴan itace kwakwa da wuri domin amfani da shi. Ana noma irin wannan itacen kwakwan a wajaje daban-daban saboda amfanin shi da kuma ah yanayin yanda ya ke fitowa akan lokaci. Shi nau'in bishiyan, ba ya da tsayi sosai. Sanna kuma ya na fitar da ƴaƴa masu yawa kaman sauran itacen kwakwa shi ma wannan itace kwakwan ya na fitar da ƴaƴan kwakwa masu yawa kuma ƴaƴan kwakwa su na da zaƙi amma shi ba ya da tsayi sosai. Sanna kuma ƴaƴan kwakwan shi su na da zaƙi kuma su na amfani na al'umma. Manoma su na noma irin wannan nau'in bishiyoyin kwakwa a wajaje daban-daban wanda ruwan sama ya na taimakawa wajen girman su da kuma kyansu. Ana ya na da kyau idan aka noma irin waƴannan bishiyoyin kwakwan, a dinga ba su ruwa akai-akai. Sannan in damina ya zo damina ya na taimakawa saboda ruwan sama ya na sauka, ya na taimakama wajen bishiyar ta grima kuma ta fitar da ƴaƴan kwakwa masu tsaƙi kuma masu amfani. Manoma suka noma irin wannan bishiyan kwakwa saboda su samu su girbe shi da wuri akan lokaci. Saboda ka da buƙatuwan kwakwa yayi yawa kuma babu kwakwan a kasuwa ko kuma babu ƴaƴan kwakwan a cikin kasuwanni. Kaman sauran kwakwa shi ma ana ɓare shi, sannan ana fasa shi idan za'a sha. A cikin shi akwai ruwa sannan kuma ya na da zaƙi kaman sauran kwakwa mai tsayi. Shi wannan irin nau'in bishiyan kwakwan ba ya da tsayi sosai hakan ya na taimakawa wajen idan za'a girbe shi ba sai an hau abu mai tsayi ba. Ana daga tsaye, za'a iya miƙa abu saboda a cire ƴayan kwakwan ayi amfani da shi.

Layi mai ambaliyar ruwa A wanannan hoton, wani layi ne wanda ambaliyar ruwa ya cinye kusan gabaɗayan layin. Mutane ba sa iya taka ƙasa, sai dai aka yi wata gada wanda mutane za su taka An yi gadan ne da katako. Ambaliyar ruwa yana faruwa idan aka tare ma wa ruwa hanyar wucewa, ko kuma idan ba a yi hanyan da ruwa zai riƙa wucewa ba to shi ke kawo ambalia, ya cika hanyan da mutane ke bi, idan yai yawa har ya shiga gidaje A wannan hoton, wani layi ne wanda ruwa ya yi ambaliya har ya fara shiga wasu gidaje, kuma mutane ba yanda za su iya taka ƙasa, sai dai a kai wata gada da katako, ta nan mutane ke tattakawa in za su je su ƙetare zuwa wata hanya, ko kuma wasu su ƙetare su je zuwa wata anguwa A wannan hoton, mot aba za ta iya bin wannan layin ba, saboda da babu hanyad da za ta biyo, saboda ruwa ya yi ambaliya, ba a iya ganin ƙasan hanyan.

Tasha. Tasha waje ne da ake hadahadar tafiye-tafiye tsakanin garuruwa ko kuma wajaje masu nisa. A wannan hoton, wata tasha ce na cikin wani gari birni ne gari, akwai motocin hawa, akwai kuma baburbabur, akwai kuma mutane masu ɗinbin yawa a cikin wannan tasha Motoci ana amfani da su ne domin tafiye-tafiye zuwa waje mai nisa wanda kuma wasu na ɗaukan mutane masu yawa, wasu kuma na ɗaukan mutane da ba su wuce mutum goma ba. A tasha, ana siyan takaddar nuna alaman tafiya. Idan mutum ya saya takadda, za a sa sunan shi, sannan da shi za a fahimci cewa ya biya kuɗin hawa motar domin tafiya inda ze je Ana tafiya tsakanin garuruwa, kuma ana tafiya tsakanin a cikin gari idan waje yana da nisa. Tasha wani waje ne da yake taimaka wa mutane wajen hadahadar tura saƙonni da ba sai sun yi tafiya ba, musamman idan saƙon be da girma kuma tafiyar tana da nisa tasha tana da amfani ga al’umma me tarin yawa.

A wannan hoton, wasu yara guda biyu, suna gaishe da mahaifiyarsu. Mahaifiyarsu ta zauna akan kujera, yara guda biyu, sun zo. Da namiji da mace. Sun durƙusa ƙasa. Daya ya kwanta, daya ta durƙusa tana gaishe da mahaifiyarta. Gaishe da mahaifiya yana daga cikin tarbiyya. Idan yaro ya taso be gaishe da mahaifiyarshi. Zai iya raina ta. A wannan hoton an nuna yanda wata ƙabila suke gaishe da mahaifiyarsu. idan na miji ne zai kwanta ƙasa. idan mace ce zata durƙusa domin ta gaishe da mahaifiyarta. Sunayin gaisuwan ne da yaren yarbawa awannan hoton. An rubuta ajikin hoton, yanda suke gaisuwa da irin yarensu na yarbawa. Yarane ƙanana masu matsakaicin shekaru. Mahaifiyarsu kuma dattijuwace. tana zaune a kan kujera. me ƙafafuwa guda hudu. Ta sanya takalmi kuma akanta akwai dan kwali. Sukuma yaran, kansu ba komai. Macen batasa dan kwali ba. namijin ma be da hula, suna gaishe da mahaifiyarsu.

Taran yara yara. A wannan hoton, yara ne masu yawa suka taru. Suna wasa irin nasu. Sun daga hannun su sama, suna murna suna jin dadi. Yara yan kimanin shekara biyar, shekara shida, shekara bakwai, zuwa shekara goma. Sune suka taru, a wani waje a chikin, garinsu. Suka zauna ,wasu kuma suna tsaye, suka daga hannun su. Yaran maza da mata ne a hoton. Sun zauna a bakin hanya. Dasu da kannan su suna murna, sun daga hannu sama. Daga cikin yaran akwai masu, sanye da kaya, me ruwan lemu. Akwai kuma wanda suka sanya kaya fari. Akwai kuma wanda suka sanya. me kalan shudi. Suna zaune a cikin garinsu, sun daga hannun su sama suna murna. Yara ne maza da mata, masu girma dakuma yan ƙanana – ƙanana, wayanda basu fara tafiya ba. Sun taru sun daga hannun su sama. suna murna suna jin daɗi. a cikin garinsu.

Danben gargajiya, danben gargajiya ana buga shi ne tsakanin maza guda biyu, ana buga kokuwa ne a tsakaninsu domin gasa na samun kuɗi ko kuma gasa na wani sarauta ko kuma gasa na neman wani aure. A wannan hoto wasu matasa ne guda biyu suke buga kokawa na dambe na garajiya, ɗaya daga ciki ya sanya wando me ruwan ɗorawa, ɗaya daga ciki ya sanya baƙin wando ya ɗaura wani abu me ruwan ja, a cikin wandan shi ma ɗayan ya ɗaura wani abu me ruwan baƙi. A jikin wandon ɗaya daga ciki ya ɗaura abun hannun shi ja ne, ɗayan kuma abun hannun shi me ruwan ɗorawa ne, kalan wandon shi suna buga damben ne a cikin wani fili wanda a kewaye da su mutane za su zauna su riƙa kallon wane ne ze yi nasara cikin damben. Duk wanda aka bugar da shi ya faɗi ƙasa shi ne wanda akai nasara akan shi, sannan wanda ya bugar da shi har ya faɗi shi ne wanda ya yi nasara, kuma ze samu kyauta wanda aka tsara a cikin gasar. A kan sanya wanda ya ci gasar wani mota, wani ana ba shi gida, wani kuma ana ba shi kuɗi, akan yi damben gargajiya ko kuma kokawa na gargajiya domin samun wani kyauta.

Farkawa daga bacci Farkawa daga bacci yana nuifin mutum ya tashi bayan yayi bacci da daddare, ko kuma yayi bacci da rana. Barci wani abu ne wanda ya wajaba ga kowanne ɗan adam, ya yi shi, a rana aƙalla saboda ya samu gaɓoɓin shi su huta Idan mutum baya bacci yakan iya samun matsala, a gangar jikin shi. Yana da kyau idan mutum yayi aiki da rana idan ya dawo da daddare yana da kyau ya kwanta yayi bacci saboda ya kwanta ya huta. Kuma yana da kyau mutum ya farka da akan lokaci. Idan mutum zai fita aiki da safe yana da kyau ya farka, kafin lokacin yin aiki yayi saboda ya shirya ya jewajen aiki. Idan mutum yana son ya fita ko da da rana ne yana da kyau ya shirya kafin lokacin fitar shi ya yi. Sannan kuma idan mutum ya dawo da rana bayan yaje aiki da safe yana da kyau ya kwanta ya huta saboda ya farka daga baya. So idan ya farka ma'ana idan ya tashi daga bacci kenan yana da kyau ya yi miƙa, gaɓoɓin shi su huta a sakamakon ya samu hutu kuma yana da kyau ya nuna nishalantuwar shi. Idan mutum yai bacci ya sami hutu bayan ya huta yana da kyau yayi miƙa saboda hakan ya nuna nishaɗantuwar shi da baccin. Sannan kuma, hakan zai ƙara mi shi lafiya ga gangar jikin shi da kuma sauran abubuwan da suka shafi, tunaninshi za su daidaita. Idan mutum baya samun bacci tunanin shi yakan sami matsala, idanuwanshi za su riƙa yin rawa, sannan kuma ba zai sami ƙoshin lafiya ba, cututtuka za su same shi masu yawa, wa'inda sai ya ta zuwa neman magani. Amma idan mutum yana samun bacci, hakan zai taimaka wajen rage gajiya da kuma samun miƙewar gaɓoɓin shi bayan ya gaji da yin aiki ko kuma bayan ya yi wasu abubuwa a cikin ranakun. Yana da kytau idan mutum yai bacci ya farka ya yi miƙa, ya nuna nishadantuwar shi kaman yadda muka gani a wannan surar wannan mutumin ya farka daga bacci kuma ya miƙe gaɓoɓin shi saboda ya sami hutu kuma yana nishaɗi.